phezulu kwetafula sibona imiganu kanye lama nkomitsho lezipunu lengqamu lokhu kutshengisela ukuthi bekulabantu ade besidle khonokhu

Indawo leyi kusesikolo. Sibona ngabantwana abagijimayo abanye ngabahambayo siphinde sibone langezindlu zokufundela ezinengi.

Indawo leyi kusesikolo esebanga laphansi. Lapho kufunda abantwana ukuze bathole imfundo yonke eqakathekileyo.

Indawo leyi kusesikolo esisebangeni eliphansi sibona ngamabhentshi lapho abantwana abazafunda behlezi khona.

Amabhentshi kanye lalapho okubhalela khona umbalisi, kutshengisa ukuthi lapho kusesikolo. Isikolo lesi singaba yisikolo esemfundo ephansi efundisa abantwana abancane

Leyimfundo eyebanga eliphansi. Sibona amabhuku afakwe phezu kwetafula. Amabhuku la ngawabantwana abezinga laphansi.

Esithombeni sitshengiswa amatafula lamabhuku aphezu kwetafula amanye asemashelufini indawo leyi itshengisa ukuthi kusemahofisini.

Abantu besilisa abane bamile esikolo. Abantu laba kungaba ngababalisi babantwana bemfundo ephansi. Sibabona bemile ewofisini.

Abantwana besikolo bayahambahamba lapho esikolo abanye ngabagijimayo, sibona ibhakani eliyilo elitshengisa ukuthi lapho kusesekolo. Siphinde sibone lezindlu ezokufundela.

Leyi yinfundo eyebanga eliphansi abantwana laba bengaba leminyaka eyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lambili . Abantwana laba basesikolo.

Imfundo eyebanga eliphansi, sibona isithombe esitshengisa imuli okulobaba, umama ,umalume ukhulu logogo.

Abantwana besikolo abezinga eliphansi bahlezi etshanini lombalisi wabo bayabala amabhuku lababantwana bagqoke imibala etshiyeneyo

Abantwana abancane ababili bahlezi lombalisi wabo. Uyabafundisa ngokwesikolo ukuthi kumele bafunde njani .

Abantwana besikolo bayagijima bayadlala sibona izindlu zokufundela ezinengi yikho okutshengisela ukuthi lapho kusesikolo

Amatafula kanye lezitulo lezi zitholakala ezikolo. Esikolo yikho lapho abantwana abahamba khona besiyafunda ukuze babe lempilo enhle.

Leyi yimfundo yebanga eliphansi. Imfundo eyebanga eliohansi iqalela eminyakeni eyisithupha. Kusiyafika kuminyakeni elitshumi lambili.

Abantwana bafundiswa ukuthunga impahla ezikolo. Isikolo lesi sifundisa abantwana ukuthunga ukuze bebekwazi imisebenzi yezandla.

Leyi yimfundo eyebanga eliphezulu, sibona abantwana besikolo abagqoke ezimhlophe lokuluhlaza ikanye abanye bagqoke okwesibhakabhaka.

Leyi yimfundo eyebanga eliphezulu sibona amadoda amathathu ahlezi etafuleni akanikayo

Sibona abantwana besikolo elezinga eliphezulu abegqoke izingwane ezilithanga kanye lempahla eziyisibhakabhaka.

Abantwana abesikolo abahlanu bachazela ababalisi babo ukuthi kuhamba njani kulokhu abakwenzayo. Abantwana laba ngabafana.

Abantwana abangabafana abathathu bamile phambi kwetafula bayalungisa lokhu kutshengisa ukuthi ngumsebenzi wezandla.

Sitshengiswa abantwana besikolo abesebangeni eliphezulu. Abantwana laba bagqoke impahla ezinjenge sibhakabhaka.

Abantwana abathathu abagqoke ezimhlophe bavula isitofu bekhupha izinkwa akade bezipheka, lokhu kutshengisa ukuthi laba bantwana bafundela umsebenzi wezandla.

Abantwana besikolo abangabafana lamankazana kukhanya bafunda imisebenzi yezandla, imisebenzi yokubaza, ukuze bebekwazi imisebenzi yezandla empilweni

Abantu abesifazana abalixukwana bamile abanye baguqile, bathwele amaphepha akhulumayo ukuthi bakhankaselani.

Abafana basesikolo bayafunda imisebenzi yezandla balababalisi babo ababatshengisayo ukuthi kumele bayenze njani. Laba bantu bagqoke impahla ezinjengesibhakabhaka.

Sibona amatafula lezitulo siphinde sibone amashelufu alamabhuku amanengi amabhuku lawa yiwo ancedisa abantwana ezifundweni zabo.

Sibona abantwana abane abahlezi emabhentshini. Abantwana laba ngabafana. Abafana laba bagqoke okunjengesibhakabhaka,.Sibe sesibona lombalisi wabo onguye obakhangelayo.

phakathi kwendlu yokufundela kulezitulo amatafula kanye lamabhuku lawa mabhuku yiwo abalwa ngabantwana ukuze bathole imfundo ephakemeyo

Lapha sibona abantwana besikolo abahleziyo, abantwana laba kuhlangene abangabafana laba ngamantombazane siphinde sibone lababalisi babo abahleziyo.

Indawo leyi itshengisela ukuthi lapho kusesikolo kutshengisa abantwana besikolo abamileyo lendlu yokufundela enhle kakhulu.

Amadoda amabili amile lapho okulamatafula khona lokhu kutshengisela ukuthi amadoda la ngababalisi abasesikolo abafundisa abantwana.

Abantwana besikolo abangabafana bamile, ngoba bafuna ukutshelwa ukuthi kumele badlale njani ibhola, ngomkhulu wabo.

Esithombeni sitshengiswa ukuthi kusesikolo lokhu sikubona ngamatafula lapha abantwana abahlala khona besesibona lamawindi ayiwo angenisa umoyo.

Isikolo lesi ngesebanga eliphezulu, sibona abantwana besikolo abangabafana abagqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe ayikhakhi

ibhakane elifakwe phezulu kwegedi litshengisela ukuthi lesi yisikolo njalo sibona abantwana abanga mantombazane abamileyo abanye ngabahambahambayo

Lapha sibona abantwana abanga mantombazane abesikolo abafuna ukugada ibhasi besiya esikolo.

Izakhiwo zeUniversity ezinengi zakhiwe kuhle kakhulu, okutshengisela ukuthi kufunda abantu asebesezingeni eliphezulu bezoqeqetsha njalo abantu ababuya lapha bafika bafunde imisebenzi etshiyeneyo abanye bafundela ukuba ngodokotela abanye ababalisi. Kuhle kule indawo kuhlanzekile.

Abafana abesikolo abathathu bahamba emgwaqeni kukhanya baya esikolo kube sokusiba lomama obhabhule umntwana ohamba ethengisa emgwaqeni

Lapha sibona abantu ababili omunye ngumntwana wesikolo ozama ukungena egedini isikolo lesi kukhanya yisikolo esebandla eliphezulu

Esithombeni lesi sitshengiswa abantwana besikolo, abafana kanye lamantombazana, amileyo atshelwa ngababalisi ukuthi bayenze njani. Abantu laba kukhanya basesikolo.

Isikolo lesi sitshengisa ukuthi silamakilasi amanengi njalo amahle sibona izihlahla kanye legedi lotshani phansi.

Lapha kusesikolo lapho abantwana abafunda khona. Leyi yimfundo eyebanga eliphezulu. Sibona amankazana amane agqoke impahla, ngemva kwabo kulendlu yokufundela.

Umbalisi owesifazane umile phambi kwabantwana besikolo uyabafundisa. Abantwna besikolo bahlezi ezitulweni balalele abakutshelwa ngumbalisi wabo.

Abantwana bahlezi ngaphansi kwesihlahla bafundiswa ngababalisi abo okuthi kumele bafunde ukuze baphumelele njalo laba bantwana bahlezi ezithulweni

Le yindlu yokufundela phakathi kwayo sibona amatafula kanye lezitulo lapho umbalisi afundisela khona lalapha abhalela khona kufakwe phezulu.

Abantwana ababili abangamantomazane bagade phezu kwezitulo balungisa amawindi, lokhu kutshengisa ukuthi lapha kusesikolo.

Abantwana besikolo bahlezi ezitulweni bebhalela ematafuleni omi phambili ngumbalisi wabo obafundisayo

esithombeni sitshengiswa izitulo kanye lamatafula lapho kutshengisa ukuthi kusesikolo lapho abantwana abafundelakhona ukuze bathole imfundo

Abantwana besikolo bahlezi phezu kwezitulo bagombolozele ababalisi babo ababafundisayo ukuthi kumele bafunde babe lempilo enhle.

Amabhuku afakwe eshelufini. Amabhuku lawa manengi njalo ngamabhuku asetshenziswa ukubhala ngabantwana besikolo. Lapha besesiphinda sesibona itafula.

Abantwana besikolo bahlezi ezitulweni bafundiswa ngababalisi ukuthi izifundo ziqakatheke njani. Lokhu kutshengisa ukuthi libanga eliphezulu.

Leyi yihofisi eyebenga ,elenfundo eyebanga ephezulu .Ehofisini leyi sibona izithulo ezimbili ,amathafula amathathu kanye lamaphepha aphezukwethafula.

Owesifazana uyahamba emgwaqweni. Kukhanya uvela esikolo kumbe uya esikolo. Isikolo lesi ngesebanga eliphezulu lapho okufunda khona abantu abakhulu.

Leyindlu yokufundela .Sibona amabhuku aphezu kweshelf .Sibone lezitulo .Amabhuku lawa manengi abantwana yikho ababuya bezobala khona .

Odokotela bahlezi ezitulweni ngobunengi babo. Begqoke okumhlophe. Leyi yimfundo eyebanga eliphezulu, ngoba lababantu, ngabantu abakhulu.

Amajaha lamantombazana bahlezi endlini yokufundela bayafundiswa ngumbalisi wabo ome phambikwabo obafundisa izifundo

Esithombeni lesi, sibona abafana lamantombazana abahleziyo. Kukhanya kusesikolo sizinga laphezulu, iyunivesithi. Sibona umbalisi onguye ofundisayo.

Indawo leyi kusesikolo ngoba sibona indlu enkulu etshengisela ukuthi yikho lapho abantwana abafundela khona.

Leyi yimfundo eyebanga eliphezulu Kulababalisi kanye labantwana besikolo .Sibesesibona abentatheli bezindaba labo bakhona bamile bafuna ukubona okwenzakalayo

Ibhasi emileyo ngaphandle kwesikolo yiyo etshengisa ukuthi leyi yimfundo eyaphezulu ngoba ibhaliwe ukuthi yimfundo yaphezulu lebizo lesikolo.

Lesi yisikolo esebanga eliphezulu lapho okufunda khona amantombazana eamajaha ukuze bathole imisebenzi. Lokhu sikubona ngendlu enkulu etshengisa ukuthi kusesikolo

Isikolo yindawo eqakathekileyo. ngoba sifundisa abantwana ukuze babe lempilo enhle njalo eqakathekileyo. Isikolo siligugu empilweni yabantu.

Isithombe lesi sisitshengisa indlu enkulu. Endlini leyi sibona itafula elamaphepha kanye lamawindi ahlezi phansi.

Indawo le, ifakwe amaluba kanye lotshani, icecisiwe yaba yindawo enhle kakhulu, indawo le, kungaba kusesikolo esezinga eliphezulu.

Amathombazane labafana bahlezi eklasini balalele umbalisi wabo ebafundisa. Sibona kulezinto eziphambi kwabo ezinjenge zikhwama zabo. Leyi yimfundo eyebanga eliphezulu.

Indlu yokufundela icecisiwe emdulini ngamabhuku kube sokusiba letafula efakiwe lamashelufu afakwe amabhuku amanengi.

Indawo le iyibukhazi khazi inhle okumangalisayo sibona utshani sibone lendlu lapho okufundela khona abantwana abebanga eliphezulu.

Phezulu kwetafula kulamabhuku siphinde sibone izitulo lapho izifundi ezihlala khona nxa befuna ukubala kumbe befuna ukubhala

Leyi yimfundo eyebanga elaphezulu. Sibona abantwana besikolo abahlezi phambili kwetafula balalele umbalisi wabo obafundisayo

abantwana besikolo abemfundo ephezulu bagade ibhasi emhlophe kukhanya kulalapha abaya khona okuphathelane lokwesikolo

Amaphepha angemuva atshengisa ukuthi leyi yimfundo ephezulu njalo abantu labo balungisa okwesikolo.

Amaphepha lawa angemuva atshengisa ukuthi lesi yisikolo esemfundo eyebanga eliphezulu njalo abantwana bakhona ngabantu abadala.

Leyi yinfundo eyebanga eliphezulu ,enjengesemayunivesithi kanye lasemakoleji .Leyo nfundo yiyo Eyenza ukuthi abantu bathole imisebenzi ephezulu.

Indawo leyi inhle kakhulu, itshengisa ukuthi yindawo lapho okufunda khona abantwana asebekhulile. Abangaba ngabe nfundo ephezulu.

Amaphepha lawa afakwe emdulini atshengisa imivuzo yemihloliso eyabe ibhalwe ngabantwana eyezifundo yebanga eliphezulu

Abantwana besikolo abefundo ephezulu bahlezi esikolweni bayafunda sibona lombalisi wabo umile uyabafundisa

Leli likamela elitholakala esikolo , yikho lapha abantwana abalala khona nxa behlala katshana lesikolo.

Abantwana bahlezi endlini yokufundela . Lokhu kutshengisa ukuthi leli libanga elikhulu ngoba sibona abantwana laba kungabantu abadala .

Indawo le kusesikolo esebanga eliphezulu. Sibona amatafula lezitulo lalapho umbalisi abhalela khona nxa efundisa.

Leyi yimfundo yebanga eliphezulu sibona amantombazane labafana befundiswa esikolo.